mbertaa bache o oon tuma mbaawaa fawde suuna o

ok Malick pasque comme naane no mbiimaami nii

e te également so a ndaarii han kala? a ndaarii météo